Waɗanne alamomine zaka gane mutun yana cikin matsalan cikin damuwa? Kaɗan daga cikin alamomin sun haɗa da zakaga mutun yana famada yawan ciwon kai, sannan mutun zai rinƙa korafi akan cewa yana famada gajiya, sannan rashin bacci. Zai zama cewa kodai yanayin tsarin baccin da mutun ya tsara ya samu matsala ko kuma ya rinƙayin bacci ya wuce ka’ida da ƙima. Sannan wani yanasa cikinshi ya lalace ta hanyan gudawa, sannan yana kawo ciwon baya da ciwon wuya. Sannan zakaga mutun yanada rashin akoda yaushe ka ganshi akwai rashin ƙarfin guiwa a tare dashi akan abubuwan da yake gudanarwa. Sannan kuma idan ka kalli fuskanshi zakaga akwai ta cike take da damuwa, wanda hakan kuma yakan kawo zakaga wani a lokacin da yashiga damuwa zakaga ya koma shaye shaye, wani ya koma ɓoye kanshi daga cikin jama’a wanda hakan harya haddasa ya daina zuwa gurin aiki ko makaranta. Tota yayane zaka gane mutumin dake cikin matsananciyan damuwa? Na farko Shine chanjin ɗabi’unshi kila da yasaba rayuwa cikin mutane sai kaga ya fara ware kanshi yana keɓe gefe guda. Da kasanshi natsatstsene sai kaga ya fara komawa shaye shaye sannan kuma daka kalli fuskanshi saika ganta ko yaushe ba annuri ba annushuwa ma’ana akwai abunda ke damunshi ko kuma yarinƙa yawan Magana akan alaƙan dake tsakaninshi da abokinshi ko kuma da mutanen gida.

Ta yaya mutum zai yi amfani da ‘yan uwa da abokan arziki da kuma ƙungiyoyin zumunta wajen magance damuwa, To na farko dai su wannan tallafi da abokai za su iya ba mutum, wajen magance damuwa shi ne, Su dinga ƙarfafa mai gwiwwa ta hanyar ba shi shawarwari, da kuma kalamai na ƙwarin gwiwwa wanda za su sanya ya ji wannan yanayi da yake ciki ashe lallai ba shi kaɗai ba ne, Akwai waɗanda suna taya shi wannan damuwan da yake da ita sai ya rage mai raɗaɗi, Sannan kuma zama a cikin ‘yan uwansu kodayaushe, za ka ga kodayaushe burinsu ya za a yi su tallafi ɗan uwansu, duk wani damuwa da ya shiga to yawan zama cikinsu zai sanya idan aka kawo wani labari na zumunci, wanda zai sa shi nishaɗi da dariya sai ya zamana ya fara manta waccan damuwan da yake fama da ita, Su kuma ƙungiyoyin zumunta kila ƙungiya ce ta unguwa ko ta ƙaramar hukuma ko ta jaha wanda yake cikinsu, To idan ya gudanar da ayyukan da yake yi a ba shi aiki ya yi, A ƙara ba shi aiki ya yi, A ƙara ba shi ya yi zaI taimaka mai wajen rashin samun lokacin da zai zauna yana tunanin wannan damuwan da take damun shi, Sai ya zamana wannan aikace-aikacen sun zagaye shi ta yadda za su hana shi tuna wannan damuwan ko da zai tuna, In a rana zai tuna sau goma to zai zamana cewa ya tuna sau biyu ko sau uku a rana, A haka a haka har ma ya zama ya mance da abin da ke damun shi.

Shin da wace manhaja da manhaja ce za a iya amfani da ita wajen ganin an magance damuwa?. Na farko dai, akwai manhajan da ake amfani da ita wanda ake cema Head space. Ita wannan manhaja, ana amfani da ita ne wajan tana ɗauke da wasu bayanai wanda za su taimaki mutum, su shiryar da shi zuwa ga yanda zai gudanar da samar da inganta lafiyarshi, ta hanyar magance wannan damuwar dake damun shi. Akwai kalan nau’in motsa jini da ake amfani dashi a wannan manhaja, wanda shine shine mutun ze zauna, ya miƙar da kafafuwanshi ya ɗaura hannuwanshi sama cinya, ya runtse idonshi yana kula da gudanarwar numfashinshi da yanda yake shiga cikin jikinshi, da kuma yanda yake fita. Sannan na biyu, akwai manhajar da ake cema happy pie, shi kuma wata kimi kimiyya aka yi amfani da ita wajan yin wannan manhaja. Ita kuma tana taimakawa wajen rage munanen tunani-tunane. Se kuma manhajar da ake cema Calm, ita kuma tana cike da labarai masu sa mutum ya yi bacci da kwantar da hankali, da kuma waƙoƙi, wadanda suke masu taushi, wanda za su kwantarma mutum da hankali. Sannan kuma akwai Mode fit wanda shi kuma yana bada shawarwari akan yanda mutum zai iya samu ya yi bacci, a cikin ƙanƙanin lokaci.

Amfanin rigakafi na farko, rigakafi yana taimakawa wajen kare yaɗuwar cututtuka masu yaɗuwa. sannan kuma yana taimakawa wajen ceton rayuka al’umma sannan yana taimakawa wajen rage tsananin cuta kaman misali a ce wanda ke fama da cutan sanƙarau idan ba a yi ba ko ba ai sauri an magance ta ba, to tana iya haddasar da wani cuta wanda tahi sanƙarau ɗin haɗari har zuwa iya lalacewar kwakwalwa wanda wannan in ana amfani da, in a kai rigakafi za ta rage wannan haɗarin wannan abu. sannan kuma za ta rage haɗarin barkewan annoba. Sannan kuma rigakafi tana taimakawa wajen inganta lafiyar al’umma. Sannan shin yaya rigakafi take kare ɗan’Adam? Na farko dai bayan ana sa rigakafin ana yi wa mutum in allura ce ko kuma in magani ne aka ba shi ya sha yana sha wannan rigakafin kaman yanda ake sanannnen abu ne cewa bakomai ba ne face kwayar cutar da za a ba da rigakafin akanta. To, ita ce za a rage mata kaifi ta yanda ba za ta iya tasiri a jikin mutum ba, to dan an sata a jikin ɗan’Adam shi kuma jikin ɗan’Adam yana da wani sinadarai na garkuwa da Allah ya ba shi wanda wannan garkuwan ita ce ana sa wannan rigakafin za ta gane sinadarin garkuwan jikin ɗan’Adam za ta gane akwai bakon abu ya shigo haka tana cikin haka za ta halittan mai sojojin da za su riƙa ba shi kariya nana makarai kenan wanda Bature ke ce ma anti bodis. To, wannan sojoji da za su riƙa ba shi kariya yana shiga gangan jiki ta kasa gane mene ne za a auna sojoji, za su bayyana da sun bayyana za su fara ƙoƙarin ba shi kariya, suna bayyana to za su yi ƙoƙari su ga sun haɗiye to wannan kwayan cutan, to daganan duk sanda kwayan cutan za ta shigo nan gaba waɗannan kwayoyin suna nan suna jiranta, tana shigowa za su haɗiye ta. So a taƙaice wannan ya taimaka wajen ganin cewa cutar ba ta shiga jikin ɗan’Adam ba shi ne amfanin fa’idar rigakafi, sannan kuma fa’idarta ga al’umma gaba ɗaya shi ne za ta rage kuɗaɗen da al’umma ke kashewa wajan neman lahiya sannan kuma za ta rage ɓarkewar annoba a cikin al’umma.

ɗaya, kaɗan dagan cikin cututtukan da ake iya magance su ta hanyar rigakafi akwai ciwon shan inna wanda rashin magance shi da wuri yakan iya kawo haɗari kaman shanyewan ɓarin jiki da kuma naƙasa ta dindindin kodai ƙafar mutum ta shanye ko hannun shi ya shanye daga baya har abada ya daina amfani da su, sannan kuma akwai tetanus wanda ita kuma idan ta tsananta har ma takama mutum ba a riga an ɗau mataki na gagawa ba to za ta iya kai shi zuwa ga bugun zuciya ko kuma ta kai shi ga lalacewar masarrafar iska ta cikin jikin shi. Sannan akwai ciwon hangun wanda yake samuwa ta sanadiyyar alamun shi ne mutum kumatunshi zai kumbura da bakinshi haka daga ƙarshe shi ma yana ɗaya daga cikin matsalolin da yake haifarwa shi ne sarƙewan numfashi da kuma zama kurma, mutum na iya zama kurma sanadiyyar wannan abun in ba a magance shi da wuri ba, ba a yi rigakafi ba sannan sai kyanda, shi kuma yana kawo ciwon sanyi da kuma taɓuwar kwakwalwa idan ba ai ƙoƙarin magaance wa ba. To, waɗdan ne shin menene haɗarin rashin yin waɗannan? Amfani shin mene ne haɗarin waɗannan cututtuka idan ba ai rigakafi da wuri ba kafun samuwansu a cikin al’umma? Na farko dai shi ne za su hallasa, falllatsar cuta cikin al’umma, ɓarkewar cututtuka kala-kala, sannan kuma na biyu shi ne zai ƙara yawan mace-mace sakamakon rashin ɗaukan matakin gagagwa, sannan kuma abu na gaba zai yaɗa cututtuka zuwa ga yaɗuwar da ke da garkuwar jiki ga wanda ba ta da ƙarfi sosai sai ya zamana cewa duk mutanen da ba su da garkuwan jiki mai ƙarfi cututtuka suna kama su sakamakon rashin rigakafi da ake yi a wannan wuri.

Wani matakai ne ya kamata mutun ya ɗauka nan take bayan mutum ya ji rauni saboda a samu waraka sannan kuma da kiyaye shi daga kamuwa da waɗansu cututtuka, na farko abun da ya kamata mutun ya yi bayan ya ji rauni shi ne a tsaida jinin cikin tsawon minti goma sha biyar da jin raunin ta hanyan inda yankan ya samu za a goge shi da kyau, sannan sai a dinga taɓa shi kaɗan-kaɗan da auduga, ana tsane jinin bayan ya gama tsanewa sai a shafa maganin da ya kamata wanda ake sawa a ciki ko janjanbale ko kuma dai wani nau’in magani da ake amfani da shi wajen tsane ciwo. Sannan sai a rufe ciwon a naɗe shi da bandeji mai kyau tsaftatacce bayan an naɗe shi da tsaftataccen bandeji to, sai kuma a cigaba da kulawa da yanayin abun da ka je ka dawo na ciwon kila ko da zai ƙara ja ko ya riƙa kumburi ko kuma ya riƙa zub da ruwa ko ya rinƙa wari, wannan zai sanya ai maza ai gaggawan neman likita domin faɗaɗa bincike a gano inda matsalan take don magance ta.

Duk bisa al'adar hausa yadda ake maganin yankewar rauni da kuma inganta waraka. Na farko dai mutum yana jin rauni za a samu ruwa a wanke raunin. Idan aka wanke raunin sai a samu wani tsumma ko kuma wani yankin ƙyale sai a ɗaure wurin. Idan aka daure wurin sosai to zuwa ɗan lokaci kaɗan jinin zai tsaya. Idan jinin ya tsaya, to sai a kwance wannan ƙullin, akwai abubuwan da ake sawa, to ya danganta da kowane yanki. Wasu za su nemo zuma za a lakaci zuma sai a ɗan lasa masa a cikin raunin don ya warke da wuri. Sannan kuma kamar yadda iyaye da kakanni su su ka yi Magana, ita wannan zuma, tana maganin wasu kwayoyin halittu da za su iya shiga su haifar mai da matsala, ciwon ya zamo wani abu daban, ko su ƙara tsananta ciwon kenan. sannan kuma wasu suna amfani da ɗanyar citta, za a sanya ta, wasu suna amfani da tafarnuwa, itama za a ɗan barbaɗa garin ta a ciki. Wasu suna amfani da kalanzir, za a nemi kalanzir, za a ɗan sa shi a jikin raunin sai ya tsaida jinin kai tsaye ba tare da an ma ɗaure wurin ba. Wasu kuma bayan an ɗaure wurin an kwance, sai a samu baƙin gawayi, sai a ɗan barbaɗa. Shima baƙin gawayi yana taimakawa wajan tsaida jinin da kuma warke wa da wuri.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

Yanda ake gane karaya ko gocewa. Na farko de shine wato idan mutum yanaso ya fahimci cewa shin, mara lafiyan da aka kawo mai ya samu karayane ko gocewa. To yanda yakamata yayi shine na farko zai kalli yanayin gurin, yaga shin yaya in kaface, yaga kafafuwan guda biyu waccece tafi wata kumburi. To daga nan zai gane cewa ga wanda ze meda hankali akanta. Sannan kuma ko kuma idan basu bata kunburaba, yaga waccece taɗan kalce haka alamun cewa wani abu ya sameta. So se kuma hanya ta biyu, shine hanyar amfani da hannu me yatsu yaji yanayin abunda ke damun mutum. Da kuma ya samu ya gwadashi, ingantaccen gwadawa. Inda ze ze rinƙa fara sa yatsu a gurin ahankali ahankali yana tabawa se ya zamana cewa, bayan ya taba ahankali ahankali sai kuma yafara tabawa da karfi da karfi dan ya tabbatar da cewa a lallai wurin ne. Aka samu wannan gocewa ko karaya. Sannan kuma abu nagaba shine, za zai iya umurtar mara lafiyar da ya motsa gurin don yaga shin zai iya motsashi. koko de ba zai motsuba. Wannan zai tabbatar mana dacewa a lallai ga iya inda abun ake bukata a magance shi Ga inda yake ga inda cutar take se anemi hanyar da za’abi a maganceta.

Abunda yakamata wande wande ya dawo, zuwa unguwan da aka gama ambaliyar ruwa, bayan ambaliyar ruwan ta wuce. Na farko shine, za’a share wannan muhallin gidan., Za’a kakkaɓeshi. Sannan kuma inso samune, za’ai mai feshi saboda ba’asan ita wannan ambaliyar ruwan, iya abubuwan data kwaso ba. Sannan kuma mataki nagaba, bayan anyi feshi gabaɗaya acikin unguwar. So mataki na gaba shine, ruwan shan da al’umma ke amfani dashi, Shima yazamanacewa duk lokacin aka ɗiba wannan ruwan se an dafashi. Domin wannan dafa ruwan da za’ayi, hine ze taimaka wajen inganta lafiya da kuma gujewa ɓarkewar annoba. Sannan duk kayan abincin da’aka siyo atabbatar an wankesu da kyau da kyau kafin afara ci. ,Saka makon cewa, wanda ke yankin suna iya yuwuwar abincin da suka aje ɗin ruwan yazo ya taɓashi su kuma batare da sun ɗauki wani matakan, tsarkakeshiba, zasu siyar ne kai tsaye ga wadanda ke bukata. Wanda ke bukata kuma zasu zo su suyi amfani dashi, to yakamata su wankeshi da kyau da kyau kafin su sama daman da zasuci wannan abu. Musamman kayan lambu da’ake kawowa, waɗanda sune ake amfani dasu suna daren dake ƙarama abinci dadi kenan.

Akwatin gaggawa ko kuma jakar da ake shiryawa na al'amari na gaggawa da aka iya tasowa, yana buƙatar wasu abubuwa wanda da yawa aka kuskure ba a samar da su ba. Na farko shi ne kamar isasshen ruwan sha. Sannan kuma akwai rashin samar da abinci da za ai amfani da shi wanda ba bukatar a sanya shi cikin sinadarin sanyaya abu wanda ake kira freezer misali irinsu soyayyen nama ko soyayyen miya da irinsu taliya cincin buredi da sauransu. Sannan rashin samar da haske kamar su cocila da sauransu, da sauran hanyoyin samar da hasken. Sannan rashin samar da kayan agajin gaggawa wanda suka shafa ɓangaren lafiya. Samar da hanyar sadarwa da rashin samar hanyar tsaftace kai kamar irinsu sinadarin goge baki da kuma buroshi da ake amfani da shi da kuma sabulu.

Hanyoyin da za a shigar da fasaha da kimiyya cikin kamar misali manhaja da kuma na'urar caji a cikin wannan akwatin na gaggawa ta hanyar amfani da na'uran caji wanda ake ce ma na'urar adana caji wanda ake kira da power bank da kuma abin da ya shafi sanyaya wasu manhajoji a ciki ko kan waya su taimaka wajen rage nauyin abubuwan da ake tafiya da su kamar irinsu mahimman takardu za a iya tafiya da su da kuma rage ita Wannan jaka ta hanyar amfani da wasu manhajoji wanda ake amfani da su wajen saye da sayarwa da kuma tura kuɗi da kuma ko amsar kudi kai tsaye.

wani hanyoyi ya kamata abi gurin rabo da kuma gudanar da abunda ya shafi abinci da ruwa a bangarori yan gudun hijira to na farko dai hanyoyin da ya kamata abi shine za’a dubi adadadin abincin da ke akwai da kuma adadadin ruwan da ke akwai kaman shin lita nawa ne na ruwa sanan sai a kalli su kuma mubukatan ma’ana al umman dake zaune a wannan yankin ko dai yan gudun hijira ne ko kuma wanda wani iftila’i ya fada dasu sai a kalli shin ya yawan su yake sannan sai a duba kididdigan shikuma abunda aka kawo shi kuma ya yawanshi yayake so a yayin rabon abinci dai abubuwan da yakamata a fara kallo sai a kalli ko wani mutane daga cikin wannan al umma dai dai da yanayin bukatan su da al adan su saboda sunada abincin da al’adan su bata basu daman suci ba su kuma suna da kowani abinci zasu iyya ci sa’anan sai kalli aje a shirya abincin a cikin robobi ne na tafi da gidan ka zaa sa koko a cikin leda ne ko danye ne za’a bada sannan sai a fara rarrabama mutane dai dai bukatan su da kuma dai dai yawan su da kuma tsawon lokacin da mutanen zasu zauna a gurin in ruwa ne kuma za’a kalli yanayin tsaftan ruwan da kuma adadin yawan litocinshi sannan sai a rarraba dai dai shima gwargwadon bukata

Tsare-tsarenda ya kamata a yi amfani da su wajen ɗaukan matakin gaggawa na barin guri tare da canzawa matane wuri sakamakon wata annoba da ta samu ko kuma gudu hijira na matsala da ya afko. Na tsaro ne ko kuma na ambaliyan ruwa ne, na farƙo dai da za an fara duba ha:nyan da za a ɗauke mutane da wurin ha:nya ta farko shi ne za a duba ha:nya mafi sauƙi, sannan kuma mafi sauƙin haɗari da aka ce mafi sauƙi ma’ana wanda za a iya fita da ita a sauƙaƙe fita da cikin ta. Sannan kuma mafi sauƙin haɗari wanda abun ba ze shafe su ba za su haɗu da wata musiba akan ha:ya ba. to sannan kuma inda za a haɗu bayan kuma an fita da wannan gurin da ya kamu da wannan fitina ko kuma annoba to daga nan se a kalli shi inda ake so a ɗauke su a maida inda za a matsar da su, to shi wannan wurin matsugunni ne wanda yake da kyau za a kalli kyawu wurin da kuma da kuma yanayin shin wuri ne wanda ze zamanto me sauƙi wanda kowa ze iya zuwa ba tare da ya samu wata naƙasu ba ko kuma ya ji rashin jin daɗi ba. Sannan kuma ya shirya abun da ze zo: ya ɗauke su, shin a mota ne za a ɗauke su ko kuma a jirigi ne ko a mashi ne, duk ha:nyan da yafi sauƙin ɗauka za a ɗauke su a isar da su wannan wuri sannan a raba musu muhallin da yakamata su zauna a cikin.

Rawar da um gwamnatoci, hukumomin gwamnati zasu taka da kuma kamfanoni yan kasuwa, da kuma dai dai kun mutane wajen ganin sun tsaftace muhalli, ko dai yazamana cewa ansamar da kwandon, kwandon kwashe shara a kowani yanki, musamman gwamnati tayi wannan kokarin na samar da kwandunan shara a cikin garuruwa. Sannan su kuma ma’aikatu yaza mana cewa a cikin ma aikatun su. wanda Kuma hanyoyin shiga ma’aikatun suma su samar da wannan kwanduna wanda zai zama idan mutun yaci wani abu ko yasha wani abu zai jefa wannan abun daya gama amfani dashi a cikin kwandon shara, ba tare da ya jefashi a kasa ba ya ɓata, ya gurɓata muhalli, sannan su kuma al’umma abunda zasuyi shine su tabbatar da cewa wannan kwandunan shara da aka sanya a kowani yanki to idan sunyi amfani da wani abu su tabbatar sun dauka sun sa a cikin kwandon sharan domin a tsafta ce muhalli. Sannan kuma yaza mana cewa ƙone ƙone da akeyi na taya da sauran ƙone ƙone na, da zuba shara a cikin magudanar ruwa, iyazamana cewa gwamnati tayi kokari tasa dokar da za’a daina wadannan abubuwa, sannan suma al’umman gari su tabbatar da cewa sun sa ido, domin gudun matsalar da gurɓacewar muhalli zata iyya haifarwa idan aka sake aka bar abun ya cigaba da tafiya sakaka. Sannan kuma abuna gaba shine a tabbatar da cewa ruwan da akesha an tsafta ce shi, sannan kuma a tabbatar da cewan ruwan da aka debo a rafi, wanda ba mai tsafta ba an dafa shi kafin asha gasu dai dai kun mutane kenan domin gujema kamuwa da cutu:ttuka daban daban.

Muna amfani ne, tsafta muhalli da kula da gudanarwa da tsafta yake haifarwa a cikin alumma. Na farko dai yana tabbatar da samar da aiyukan yi ta hayar gine ginen magudanan ruwa, da kuma wanda za su kula da share share, da kwashe sharan, da kuma tabbatar da cewa an kauda ta daga cikin wannan yanki. Sannan kuma na biyu shine zai ƙarama dukiyoyi ƙima domin inda ke da tsafta ba za ka haɗa farashin shi da kuma inda ba shi da tsafta ba. Saboda yanayin kulawan da aka ba shi. Sannan yana rage kashe kuɗaɗe a ɓangaran lafiya domin kuwa rashin tsafta yana cikin abun da ke ƙara kawo matsalolin cututuka daban daban su yaɗu a cikin al’umma. Sanna yana inganta lafiyan al’umman wannan wurin. To dakau lafiya ta inganta, to kashe kuɗi a kan abin da ya shafi siyan magani da kula da mara lafiya, babu ita. Sannan kuma yana ƙara karfin jawo ‘yan kasu wan da za su zo su zuba hannun jarinsu, a wannan yanki domin inganci da kuma tsaftan da wannan wurin yake da shi. Sannan kuma yana rage kashe kuɗaɗe a kan yankuna ta hayan yawan yin feshi da sauran abubuwa. Saboda babu ma irin su sauro da irin ƙwarin da ke da alaka da cutar da alumma, waɗanda za a iya samu a wurin, sakamakon kyakyawan aiki da a kayi na kula da staftan wurin.

Canjin yanayi da kuma yanayin muhallii, abubuwan da ke gudana cikin wannan muhalli suna taɓa ko kuma suna shafar yaɗuuwar ciwon zazzaɓin cizon sauro, da kuma yadda za a yi a magance ko ƙooƙarin da ake na magance shi. Kamar misali, shi canjin yanayi kaman yadda muka sani sauro idan aka cee lokacin zafi neto lokacin da ya fi samun dama kenan, doomin ya fito doomin gudanar da aikace-aikacen shi da kuma yaɗa wannan zazzaɓi na cizon sauro, To a muhalli, lokacin sanyii idan ya zoo kuma, to ana samun sauƙin sauron sakamakon irin yadda yanayin yadda gudanarwan rayuwar sauron take, akwai bambanci tsakaanin lokacin sanyi da lokacin zafi. To sannan kuma yanayin muhalli, ingancin muhallin, misali ta hanyar tsabtar muhalli tana kawo tana samun taimakaawa wajen ganin ceewa an rage yawan saurayee, sabooda mafii yawa guraaren da sauro yafii zama shi ne gurin da yake da ciya:wa da kuma gurin da yake da kwata. To idan aka samu tsaftace wannan kwatoocin to za su taimaka wajen magance rage cuutar sabooda yaɗuwar, sauron zai ragu, haihuwarshi da ake maa zai ragu. Tun da babu inda zai zauna, sai ya zamana ceewa kafin ya taso daga bayan gari ya zoo inda zai zoo ya jona wannan cutai ya liƙa wa mutaane wannan cuutai to ya mutu a kan hanya sakamakon wahalan da zai sha, to sai ya zamana ceewa an samu sauƙin rageewarshi.

Waɗane ƙalubale ne da kuma matsaloli don magance yaɗuwar zazzaɓin cizon sauro da yake samu? Kama daga rashin ingancin magunguna, ko kuma da kuma hanyoyin da ake samar da kuɗaɗen magance wannan matsalar? Na farko rashin amfanin magungunan da ake sha ya samo asali ne sakamakon ita ƙwayar cutar wanda su waɗannan sauro da ke yaɗa wannnan cutar ya zamana cewa jikin shi ya samar da wasu sinadarai waɗanda suke iya hana maganin aiki a jikin ɗan Adam koda mutum ya sha shi. Sannan kuma abu na gaba hanyoyin samar da kuɗi da ake amfani da su wajen magance wannan yaɗuwar cuta. Shima wani matsala ne daban wanda majalisar ɗinkin duniya yanzu haka tana tabbatar da cewa nan da shekara dubu biyu da talatin, ana so a ga ƙarshen wannan cuta. To ana buƙatar ƙarin kuɗin da ya kai dala biliyan talatin da hudu. Sannan abu na gaba yanayin gudanarwar rayuwa na al’umma kamar talauci, da kuma babu suna taimakawa sosai wajen yaɗuwar wannan cuta. Sannan kuma yanayin neman maganin cutan da kuma zuwa domin gwaji, shima yana cikin abinda ke ƙara haddasa faɗaɗa wannan cutar musamman a yankin mu na Afirika.

hanyan da asibitoci suke bi domin rage kwararowan marasa lafiya da kuma kula da adadin gadajen da suke dasu na farko shine kaman yanda aka sani idan an kawo mara lafiya farko ana aje shine ɓangaren gaggawa musamman wanda yake da buƙata ta [um} ta musamman ta ta gaggawa wanda haɗari ne ko wanda yake zuban jini ne da sauran su so idan aka aje shi anan zasu fara kallon yanayin cutarshi zasu kalli taimakon gaggawan da yake buƙata sai ayi mashi sai a kwantar da shi a kan gado sannan kuma abu na gaba su kuma waɗannan masu kula da um da yanayin gadaje zasu kalli wanda yafi buƙatan um a bashi gado za’a bashi gado wanda kuma ya ke buƙatan ai mai yan allurai ya tashi ya tafi to anan cikin [cs emergency za’a aje shi in akai mai alluran sai ya tashi ya tahi shi kuma wannan gadaje sai a um za ai akwai mutanen da ake naɗa masu wanda sune zagayawa suna ganin kullum ya cigaban mutum yake wanda akrashe za’a kai matakin da sallame shi saboda su ƙara ba wani damar ya zo shima a gwada lafiyar sa

Damammakin da ake samu yayin da ake haɗa asibitoci guri guda, da kuma mallakan asibiti guda ɗaya a ƙara da wani su zama masu yawa kenan. Na farko dai amfanin da suke da shi, shi ne za su ƙara faɗaɗa hanyoyin kulawa da marasa lafiya da kuma ƙara samar da ƙwararru da jajirtattun ma’aikata na lafiya a wannan yanki. Sannan kuma za su samar da ƙara faɗaɗa samar da hanyoyin kuɗaɗen shiga zuwa ga shi wanda ke da mallakin mallakan wannan asibiti. Sannan kuma abu na gaba zai ƙara tabbatar da cewa an samar da ɓangarori daban daban na kula da marasa lafiyan. Sannan zai ƙara tabbatar da cewa an samar da kulawa ta musamman ga waɗanda ke da lalurori daban daban, sakamakon ƙirƙira ko kuma ɗauko wani ɓangare na abun da ya shafi laluran su, a maido shi cikin wannan asibiti. Sannan kalubalen da ke ciki shi ne na farko dai shi ne yanayi ɗauko mutane daga ɓangarori daban daban, da al’adu daban daban a haɗe su guri guda, sannan abu na biyu shi ne samar da kuɗaɗen da za a iya tallafa asibitocin gaba ɗaya. Asibitin ya zama a matsayin guda ɗaya da kuma ɗaukan nauyin sauran yankuna, sauran, sashi sashi na asibiti. Sannan kuma abu na gaba matsala ta gaba, rashin samun haɗin kai tsakanin ma’aikatan da aka haɗe asibitocin su tare lokaci guda.

Ta yadda asibitocin karbar haihuwa suke bada suke mahimmantar da kula da kula da kyakyawan kulawa zuwa ga iyaye sabo, iyayen da su kai sabon haihuwa da kuma ‘ya’ya yensu. Na farko shi ne ka tabbatar da cewa a lokacin da akai wannan haihuwa wanda te haihuwan farko suna tabbatar da cewa sun bata kulawa ta musamman ta hanyar wanke yaronta da kuma daukan shi a sa mai sutura sannan ita kuma bayan an yanke cibi an dauke mahaifa ai mata wanka a kwantar da ita sannan kuma a bata taimakon gaggawa yadda ya kamata, musamman idan jini ya ƙi tsayawa asan magungunan da za a bata domin a tsaida jinin, sannan kuma a samu abinda za a bata wanda zata ci ya rinƙa ingata mata jiki, a bisa shawarwarin kwararu masana. Shima yaron a bashi, a bata dama ta bashi nonon uwa domin samun inganci na lafiyan shi.

Hanyar da asibitocin karɓan haihuwa suke domin taimakama masu cikin da ke cikin babban haɗari da kuma matsaloli yayin haihuwa, shi ne na farko za a tattaro duka kwararru a kowani ɓangare na abin da ya shafi haihuwa domin su zama cikin shiri na kartakwana ko da wannan haihuwa za ta zo da matsala. Sannan abu na biyu shi ne za a samar da malaman jinya da za su rinƙa zuwa lokaci bayan lokaci, suna gwadawa suna tabbatar da cewa yanayin lafiyar jaririn nan tana nan akan yadda ya kamata ta kasance a lokacin da za a yi haihuwan nan. Sannan kuma ya zamana cewa an samar da jini a aje shi a gefe guda koda jini zai ɓalle mata a lokacin haihuwa. Sannan, ya zamana cewa duk bayan lokaci za a zo a gwada lafiyarta, a tabbatar da cewa eh, lallai za a ta iya haihuwa da kanta ne ko kuma sai an yi mata tiyata, wannan su ne matakan da ya kamata a yi amfani da su domin a tarbi cikin da ake ganin haɗarin rasa ɗaya daga ciki ko gaba ɗaya ko kuma matsaloli yayin haihuwa.

Bangaren karban haihuwa na asibiti suna kara inganta da kuma bada shawarwari akan yanda za’a shayar da nonon uwa da kuma tallafi na madara da za’ayi amfani da itta wajen inganta lafiyan jariri na farko tara iyyaye tare da yi masu bita akan abinda ya shafi yanda ya kamata ma su shayar da nono da inda yakamata su aje yaron a yayin shayar da nonon uwa da kuma yanayin yanda yakamata suba yaron nonon lokacin da yake tsotsa sannan kuma suna bada tallafi wasu irrin madara da kuma kaya na ciye ciye da ake ba yaro a matsayin shin na jariri a matakin jariri wanda zasu taimakamai wajen inganta garkuwan jikinshi domin kara lafiya

Ya:dda, ta yadda kebance mutum a wuri guda yake magance yaɗuwan cututtuka da ake iya samu a ɓangaren lafiya, shi ne na farko wannan keɓewan da za a yi ma wanda ya kamu da wannan cuta zai hana shi cakuɗuwa da sauran mutane wanɗanda suke lafiya lau, kai har ma da sauran mutanen da suke da garkuwan jiki mai sauƙin kamuwa da cuta, wanda kodayaushe, su suna iya kamuwa da cuta sakamakon ƙarancin ƙarfi da Allah ya yi ma garkuwan jikinsu. So na farko kenan, sannan na biyu kuma, shi keɓance wanda za a yi ma sa, za ta sanya su warke cikin sauri domin a lokacin da suke mu'amala da sauran mutane, in ba a kaɓance su ba, to zai zamana cewa in suka je nan suka shafa ma wannan, gobe za su je su shafa ma wannan sai ya zama abin ya faɗaɗa, ta yadda zai haifar da annoba da iftila'i a cikin al'umma. To amma wannan keɓewan da za a yi, ita ce za ta taimaka wurin rage yaɗuwan dukkan wata cuta da yake ɗauke da shi.

Asibitoci suna magance ɓarkewan annoba ne da kuma samuwan cututtuka masu yaɗuwa, na farko ta hanyar ware wani guri a cikin asibitin domin kulawa da masu wannan barkewa cutar da ta ɓarke domin a samu saukin yaɗuwar ta a tsakanin marasa lafiya da ke ƙwance a wannan asibitin, sannan na biyu idan kuma a wani yanki ne da ke da wannan abun wanda yake ƙusa da asibitin, to za a je za a kafa wurin zama na tafi da gidan ka wanda za a kawo likitoci da zasu yi wannan ƙokarin zasu aiki su tabbatar da cewa sun gano musababin cutar domin akai ga karshen shi a magance shi sannan kuma su far aba mutane magunguna har zuwa lokacin da zasu warke, a samu sauki annoban nan tai kasa sai su dawo cikin garuruwan su sai su dawo cikin asibitocin su sai su cigaba da gudanar da ayyukan kamar yadda aka saba, waɗanɗa ke ciki a yankunan da suka kamu wand aba cikin asibiti ba amma wanda ke cikin asibiti su kuma idan annoban ta kare to sai a zo ayi feshi a gurin wannan ɓangare da aka ba masu annoban in aka yi feshin aka wanke gurin sai a dawo a cigaba da ajiye sauran mara lafiyan kamar yadda aka saba.

Waɗanne hanyoyi ne ya kamata a yi amfani da su wajen rage wahalar shan magani waɗanda suke yaɗuwa kamar sannan ya za a inganta samar da magungunan a wanda asibitoci ya kamata su yi don inganta samar da kuma amfani da magungunan da za su iya magance wannan cututtukan. To, na farko dai shi ne a samar da kwararru waɗanda za su iya maida hankali kan ganin an magance wannan yadda cututtukan suke shiga jikin mutane da kuma dalilan da suke sanya cututtukan ba sa jin magani. To Sannan kuma abu na gaba da ya kamata a maida hankali a kan shi, shi ne waɗannan magungunan da ake bayarwa shin waɗanda ake ba suna shan magungunan a kan ƙa'ida ko kuwa akwai waɗanda ba su ma damu da shan maganin ba. Sannan kuma idan ba su lafiya suna zuwa a gwada jininsu a tabbatar da asalin cutar dake damunsu ko ko suna shan maganin ba tare da izinin likita ba yana cikin abun da zai taimaka.

Tayaya ya kamata ai amfani da sina, magunguna masu ƙarfi da ake kira da anti biyotiks? Sannan kuma wani hanyoyi ne idan akai amfani dasu suke haifar da matsala a jikin ɗan Adam? To kaman yanda muka sani, shi magunguna da ake kira anti bayotisk wasu magunguna masu ƙarfi da suke yaƙi da cututtuka musamman waɗanda ke da alaƙa da ‘yan ƙananun ƙwayoyin halittan nan da aka fi sani da bakteriya a kimiyance. Hanyoyin da ya kamata abi don tabbatar da anyi amfani dasu yanda ya kama, yanda ya dace. Na farko shi ne a lokacin da mutum ya ji rashin lafiya, ya garzaya zuwa ga asibiti domin neman sharwarwarin masana, ƙwararu akan ɓangaren lafiya. Sannan na biyu ya bi doka akan yanda ya kamata yasha maganin, bisa tsarin yanda likita ya bashi. Sannan abu na gaba lokacin daya ji cutan ta tsananta to kamata yayi ya koma wajen likita domin neman nau’ikan magungunan da zai sha, baya ci gaba da amfani da waɗannan ba ko kuma ya ninka amfanin da yake yi da su. Hanyoyin da ake amfani dasu wanda ka iya cutar da lafiya kuma Na farko shi ne lokacin da mutum ya ji rashin lafiya ya je ya siyi waɗannan magunguna ba tare da izinin ko kuma shawaran masana ɓangaren lafiya ba. Sannan kuma ya rinƙa shan su fiye da ka’ida, in ance yasha biyu a lokacin daya ji ciwon yayi zafi sai ya sha huɗu ko biyar. Wanda hakan yana iya cutar da garkuwan jikin shi, musamman ta hanyar maganin ya zama be da tasiri a lokacin da cutar take tasowa saboda an wuce gona da iri, a lokacin da ake amfani dashi. Sannan ya kasance duk maganin da mutum zai sha to ya je ya nemi shawaran masana lafiya a ɓangaren rashin lafiyar dake damun shi.

Shekaru suna taimakawa wajen rage ƙarfin garkuwan jikin ɗan Adam saboda a lokacin da mutum ya fara tsufa, girma ya kama shi, to duka garkuwan jikin ɗan Adam, sinadaran dake yaƙi da cututtuka a jikin ɗan Adam wanda ke yaƙan shigan cuta ta kai tsaye ko kuma kaman irinsu kansa da sauran cututtuka da ka iya ake iya samu ta sanadiyar alaƙa da wasu mutane, ko wani ko mata ko kuma sauran abokan zama irinsu tari da su sida da sauransu. Su suna samuwa ne sakamakon a lokacin da girma, tsufa ya fara kama mutum, to wannan garkuwan jikin za ta zamana cewa ta yi rauni ta yadda za ta kasa bambance tsakanin ƙwayan cutan da shigo sabon ƙwayan cutan da tabayyana cikin jikin mutum wanda hakan zai hana ta ta ƙirƙiri sojojin da za su iya yaƙi da wannan cuta a jikin ɗan Adam. Su kuma hanyan da za a bi domin a tabbatar da cewa tsoho ya inganta ƙwayoyin yaƙi da cuta da ke cikin jikin halittan shi na kariya, na farko shi ne ya samu ya rinƙa cin abinci mai kyau sannan ya rinƙa motsa jikin shi, yana fita koda ba da nisa ba, domin ya zamana cewa yana aiki, aikace aikace sannan ya daina shaye shaye na sigari ne, da kuma ya rage shaye shaye na irinsu giya da kuma sauran kayan maye. Sannan kuma ya zamana cewa a koda yaushe yana rage nauyin da yake da shi ta hanyar motsa jini.

Tsarin, tsarin bada kariya na halittan jikin dan adam, wani tsari ne wanda ne ya, yake ubangiji ya halitta a jikin dan adam domin ya kare shi daga shigowar cuta ko wasu kwayoyin halitta da za su iya cutar dashi da garkuwan jikin shi, sannan kuma yana taimakawa wajen hana yaɗuwar cutai, sannan kuma yana taimakawa wajen tabbatar da warkewa da rauni da mutum zai ji ko kuma ciwon da zai kama shi na cikin jiki. Shin to menen ne ya sanya ya zamana cewa sinadaran mata, wannan sojojin ba mutuwa za su yi ba, za su farfaɗo za su ci gaba da yaƙi da ita har sai sun tabbatar da cewa sun sake kaita ƙasa, sun hallaka wannan cuta ko kuma sun kaita matakin da baza ta iya cutar da ɗan Adam ba ko baza ta iya tashi ba, ta hanyar rage mata girma.

Mahinmancin shan ruwa, na inganta danshi a cikin jikin ɗan Adam shi ne na farko dai yawan san ruwan yana taimakawa wajen wanke dukkan wani datti na wata kwayoyin cuta da wani sinadari da ze zama fitina a rayuwar ɗan Adam. Wajen inganta ƙwayoyin sinadaran ba da kariya na jikin ɗan Adam wanda da zaran mutum ya sha ruwa tofa ze wanke waɗannan sinadaran ƙwayoyin cuta da kuma abubuwan da jiki bai buƙata ya fito da su daga zuwaa wajen jiki. Sannan kuma su wanan shi wannan shan ruwa kaman yadda muka sani jikin ɗan Adam ya ƙunshi kaso casa’in na ruwa domin jini ya cigaba da gudana a jikin ɗan Adam ana buƙatan wannan ruwa, yawan shan ruwa akai-akai domin yana taimakawa wajen inganta ɗaukowa da isar da saƙonni na abun da ya shafi sinadarai daban-daban na zuwa jikin ɗan Adam, sannan kuma yawan shan ruwan yana taimakawa kaman yadda shan ruwa yake taimakawa wajen inganta garkuwan jikin ɗan Adam shi ne bayan ya wanke abubuwan da jiki ke buƙata, wasu za su fita ta hanyan fitsari, wasu kuma za su fita ta hanyan gumi da sauransu.

Abinci na taka mahimmiyar rawa ga mace mai ciki tare da magance haɗarin rashin lafiyoyi yayin haihuwa. Na farko samar da ingantacen abinci yana taimaka mace mai ciki wajen inganta lafiyanta da kuma ta ɗanta, kaman misali sinadarin kabo hidiret wanda yake taimakawa wajen samar da ƙarfin a jikin mace da ɗanta, da sinadarin furotin wanda yake taimaka wajen inganta girman yaron da yanda yaron yake girma da sauransu. Da kuma sinadarin fat wanda shima yana taimakawa wajen haɓakai ɓangarori na jikin da da jikin yaro da na halitta ,ɓangarorin halitta na jikin yaro irin su kai, hannu, ƙafafu, ciki da sauransu. So rashin samun wa’innan ingantacen na’u’ikan abinci yana kawo, yana kawo matsala yana haifarma uwa da kuma ɗan matsala musamman a wajen haihu, yana kuma kawo cututuka gashi yaron a lokacin haihuwar shi da kuma wa’inda za su bibiye shi har ƙarshen rayuwan shi sakamakon rashin samun ingantacen abinci da mahaifiyarsa bata yi ba.s

Mafi kam abincin da mace mai ciki ta ke ci sukan iya haifar da cutar da ake cema ciwon suga, wanda na musamman ne wanda masu ciki suke ya fi kamawa, cin abinci irinsu nau’ikan abinci irin su kitse da kuma jan nama da kuma irin naman da aka sanya a cikin gwangwani da kuma cin abun da yake ƙunshe da sinadarin sugar, mafi yawa nau’iakn abincin da suga ya yi yawa ajikinsu suna taimakawa wajen tabbatar da samuwan wannan ciwon sugar wanda masu ciki ne kawai suka fi kamuwa da shi wanda ake kira gestational diabetes. To, hanyoyin da ya kamata mata su bi wajen magance wannan gestational diabetes sun ƙunshi na farko ya zamana cewa suna cin abincin da yake da sinadarin carbohydrates kaɗan sannan kuma su mai da hankali abincin da ke da maiko ya zamana cewa maikon bai yawa ba, sannan kuma maiƙo ne ba wanda yake kai tsaye ba wanda an sarrafa shi an rage mai kaifi.

sinadaran da mace me ciki take buƙata domin girman ɗa a cikin cinikinta su ne na farƙo dai, dai ta samu irin abubuwan da ya shafi irin su madara haka wanda ya ƙunshi su nono, yogot da irin madaran da ake amfani da ita, irin ta waken suya wanda take cike da sinadarai irin su folik Asid, kalsiyom da kuma sinadarin baitamin A, sannan se irin su nama, kifi da irin su wake, irin su kyaɗa da sauran waɗannan nau'ikan wanda za su taimaka wajen girman gabbuƙan wannan yaro, se kuma sauran kayan hatsi da aka sarrafa wanda ya shafi irin su biredi, irin su cincin, su alkaki da sauran waɗannan nau'ikan wanda za su taimaka wajen girman jaririn wanda ta sanadiyarsu za su samar da su sinadarai da jikin mahaifiyan da na yaro yake buƙata domin tabbata da girman jaririn.

Yanayin sinadaran da ya kamata mace ta dinga amfani da su, musamman sinadaran ba da ƙarfi a lokacin da take da ciki so yakamata ya dinga ƙaruwa ne duk rana. A ƙalla, ya ƙaru da sinadarin ƙarfi da ake kira kalori ɗari biyu zuwa kalori ɗari uku kullum. A farkon wata uku na fara na cikin mai ciki, abunda aka fi buƙata shi ne wannan sinadari na ƙara ƙarfi, da ake ce ma kalori, ya kai dubu ɗaya da ɗari takwas kullum, wanda za ta dinga ci ta hanyan abinci. Nau’ikan abinci masu gina jiki da za ta dinga amfani da shi a wata uku na biyu, wanda lokacin da ciki yake tsakani wata huɗu zuwa wata shidda, ana buƙatan ta dinga samun kalori da yake a ƙalla dubu biyu da ɗari biyu. A watannin ƙarshe, wanda a ciki ake sa ran haihuwanta, ana buƙatan kalori ya kai a ƙalla dubu biyu da ɗari uku.

nau’ikan abinci da ya kamata mace mai ciki ta ringa amfani da shi domin samun ingancin lafiyanta da na yaronta na farko shine ana buƙatar abinci mai gina jiki na farko kalan nau’ikan abinci da ke ƙara ƙarfi kaman irin su shinkafa da kuma irin su alkama da irinsu taliya su gero sannan kuma irinsu abinci mai gina jiki da ya kamata ta ringa ci irinsu naman kaza irinsu ƙwai irinsu kifi wanda za ta dinga ci akai akai sannan ana buƙatar a duk lokacin da za ta ci abinci aƙalla a ce a cikin abincin na ta mafi ƙaranci shine ya zamana cewa akwai abinci mai gina jiki misali irin su shinkafa sannan akwai kuma 'ya' yan itatuwa irinsu kankana su ayaba sannan kuma ya zamana cewa akwai ganyaye irin su latas wanda ake kira salad kenan da turanci sannan ana buƙatar irinsu madara madaran da ake amfani da ita ta hanyar waken suya da kuma irin su nono irinsu cikui wanda ake yi da nonon raƙumi